Daani n boŋo daa maa ni ka paɣaba biɛni paɣaba maa shab chɛnimi ka shab ʒiya kohari binyahari bin chɛni maa puuni so gbubila bia ka shab kpabi bihi ka teebuya ʒɛya ni tahapona teebuya maa zuɣu boodiyɛ pami ka shɛŋa zuɣu ka naanzu buhi paya

Tandoɣu n doya tandoɣu maa ni ka Daadama biɛni daadama maa puuni shab ʒila anbirɛla gbuni ka shab bɛ tandoɣu maa puuni bin bɛ tandoɣu maa puuni yino yɛla daliya ʒiɛ ka so yɛ daliya piɛlli tandoɣu maa nyaanga ka tihi giliba

Paɣaba n ʒiya paɣaba maa galisiya ka bi puuni shab yɛ daliya ʒiɛhi ka so yɛ daliya pinki ka tahapona tam bi naba zuɣu ka bi shab gahandi binyahari ka bindira bɛ tahapona maa ni

Paɣaba n ʒɛya ni doo ka doo maa gbuno maikiro foon ka paɣa so ʒɛya ka pili zipiligu ka zaŋ bini buluu n zaŋ gobi o nyaanga ka shab ʒɛya

Bihi n toori kom moɣali ni bihi maa nyɛla bi niraba anahi ka bi zaa gbubi binyahari toori kom moɣali maa ni bi puuni so yɛla daliya dozim ka bi puuni so pili zipiligu

Bihi ayi n ʒɛya ka yino ʒiya ka so mii ʒɛ zuɣusaa ka yɛ singirɛt ka pili zipiligu ka bi zaa nyaɣi marafa nima ŋun ʒiya maa yɛla sooja niɛma ka suɣli bɛ bi nyaanga

Nuu n gbubi kopu kopu maa puuni ka binnyurili biɛni ka pileeti dibayi tam teebuli zuɣu ka buku dibayi pa teebuli maa zuɣu ka kopu shɛli tam teebuli maa zuɣu ka binnyurili bɛ di puuni

Doo mini o bia n ʒiya bindirigu dibu shee ka teebuli ʒɛ bi tooni teebuli maa zuɣu ka pileet nim tamya ka bindira bɛ dinni ka diriti bɛ pileet nim maa ni ka bia maa pii bindirigu n niŋdi o ba maa nolini ka o ba maa kpa ninkpara

Salin gbiribi n bɛ salima gbibu shee salin gbiribi maa nyɛla bi niraba anii ka bi shab ʒɛ mashin nim maa gbuni ka shab mii toori tandi ko biɛɣu nyɛla din bɛ bini toori shɛli maa

nuhi m-pa teebuli zuɣu ka bukunima paya ka kɔmputa paya ka kopu gba tamya ka foonnima pa teebuli maa zuɣu ka maka ka di nyɛ zaɣ' ʒee gba pa teebuli maa zuɣu nti pahi ninkpara

Nanima n-ʒiya ni bɛ kpambaliba nanima maa ʒila ambirɛlanima ɡbuni ni bɛ kpambaliba maa ka nanima maa ni so ɡɔbi chinchim' piɛlli ka tabi o ɡbɛɣu

Laa n ʒuya laa maa ni ka bindirigu bɛni bindirigu maa ni ka boraadɛ dibaanahi bɛni ka gala dibata bɛni ka zaham bɛni zaham maa galisiya ka di zaa tam teebuli zuɣu

Loori nim n doya ka shab mii tam palli zuɣu bin doya maa wurim wurimmi ka shab mii tam palli maa zuɣu n chɛna bin tam palli maa zuɣu chɛni maa puuni so nyɛla zaɣ ʒiɛ ka taapooli pilo ka o nyɛ loori waɣanli

Daani n boŋo daa maa ni ka shab ʒiya ka shab mii chɛna shab ʒila anbirɛla nim gbuni ka shab ʒi kpakpa gbuni ka do so chɛna ka yɛ daliya pink ka so jinjɛm ŋmaa ka gbubi foon yɛlo o nuuni ka pili zipili piɛlli

Paɣasari bihi n chɛna ka ʒiri binyahari bi zaa sola chinchina bi nyoɣu tariga ka yɛ nyingokoriti bi zaa pirila namda nima bi chɛnila palli zuɣu palli maa zuɣu ka lora biɛni

Duu ni n bɔŋɔ duu maa ni nyɛla baanjira damgibu shee ka baanjira damgibu kuraaba maa ka di biɛni ka duroowa nim biɛni din yoora ka diɣi tabiya ka bolfu waɣala waɣala yili yili dinni ka fulaawɛs biɛni

Niraba ayi n ʒɛya ka bi puuni yino ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli n pobi o maŋa ka yino maa ʒɛ zuɣusaa ka pili zipiligu ka kpa ninkpara ka chɛri ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa zobiri

Niraba ata n ʒɛya niraba ata maa puuni ka niraba ayi gbubi heed pai nima ka ninvuɣu yino pili zipiligu ka bi biɛ ko biɛɣu gbuni bi nyaanga ka tihi biɛni

Bihi ayi n ʒiya bi puuni so ʒila kuɣu zuɣu ka yino maa mii dabi o tooni ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa tooni ka ŋun ʒi kuɣu zuɣu maa lori ŋun dabi o tooni maa

Paɣa n ʒiya duɣura ka kuripooti ʒɛya kuripooti maa ni ka sala bɛni ka duɣu bili tam dizuɣu ka o ʒiya ka gbubi chɛriga ka o tooni ka teenuli ʒɛya teebuli maa zuɣu ka tahapoŋ tamya ka suu paya teebuli maa loŋni ka bokati ʒɛya

Namda nim ka bi zaŋ shɛbi shɛbi namda nim maa nyɛla dabam dabam di koma maa woligimi shɛŋa nyɛla zaɣ sabila ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi namda nim maa gbuni ka tana doya ka tana maa paaki do tabi zuɣu

Paɣaba n chɛna bi niraba ata ka bi zaa kpabi bihi n chɛna ka ʒiri ʒiya ka so tuhuriba soli ka gba ʒiri ʒili ka di bɛ kpalaŋ ni

Niraba n bɛ salin boɣali ni niraba maa paɣaba ni dabba n nyɛba ka bi gbubi gbambihi ka so gbubi ŋmani ka bi shab ʒɛ zuɣusaa bi nyaanga ka tia ʒɛya ka bi siɣi ʒɛ ko biɛɣu ni

Bia n ʒɛya ka nyaɣi gungoŋ bia maa yɛla daliya piɛlli ka piri namda dozim bia maa nyaanga shab ʒimi ka shab mii ʒiya o nyaanga ka bia so ʒɛya ka zaŋ o nuu n zaŋ gbaagi o nin gbaɣu

Paɣaba n ʒɛya n wori waa paɣaba maa zaa pirila namda nima ka yɛ nyingokoriti ka piri bansi paɣaba maa nyaanga ka niraba ʒɛya lihiriba niraba maa puuni so yɛla daliya piɛlli ka dabba ʒɛ bi nyaanga ka dabba maa puuni so zaŋ chinchini n zaŋ gobi

Paɣa n doya ka lara paɣa maa yɛla daliya pink o nyaanga ka chinchina paaki n doya chinchina maa nyɛla dabam dabam chinchina maa shɛŋa nyɛla zaɣ dozim ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka o gbubi foon o nuzaa ni

Dalin ŋmɛribi mini wo woribi n ʒɛya daliŋ ŋmɛribi maa ʒila kuɣu zuɣu ka bi shab ʒɛ zuɣusaa daliŋ ŋmɛribi maa puuni shab yɛla gaana fulak daliya ka paɣa ʒɛ bi sani

Paɣi n zaya ka gbubi bindirigu o nuuni o nu zaa ka hita kapu zaya o nu zaa zuɣu ka o foon pa teebuli zuɣu ka maaka gba pa teebuli zuɣu

Loori nim n doya loori bihi ni loori karili ka bi nyɛ sarati ka wurim wurim ka niraba ʒɛ lora maa gbuni bin ʒɛya maa puuni so yɛla daliya buluu ka so jinjɛm waɣanli

Salin gbiribi n ʒɛya salin gbiribi maa mii bi galisiya ka bi shab yɛ daliya buluu ka so ʒɛya ka gbubi shoovul ka pili zipiligu ka taha ʒɛnʒɛya ni gbambihi ka ko biɛri dondoya

Taabo nim n doya taabo nim maa nyɛla zaɣ kabisa taabo nim maa zuɣu ka paip vuli vuli n paya di zuɣu ka di nyaanga ka du shɛli ʒɛya zuɣusaa maa ka di niŋ ka saa n ku di nyaanga ka yiya ʒɛya ka tihi gba biɛni